Ekifamhanhi kirikulaga obunhonhi bubiri bwemeraire kumuti bwakala yakisitaka n'ekyeru mulimu ebipyapya ebyeru bwemeraire kumuti aye nga omuti gwamagha obukola obwomuti bwakiragala gukali mulungi inho ndhowoza kakazi nakasaadha.

Abakazi abakulu babiri nho mwaana omuto mulala, oghundhi ye twise enku, oghundhi agemye akasagho. Agemye akasagho ayambaire esikati ya kilagala nhi ghaigulu ka bulambuzi ka kilagala. Onho eye twise enku, ayambaire bya kisitaka sitaka omwaana ayambaire birugavu nhi tisaati ya kisitaka ere einhuma eriyo emiti emighanvu einho, bali kutambula ku lugudho.

Omusaadha ali ku pikipiki ali kuvuga pikipiki ayambaire esaati elimu ebikuubokuubo. Epikipiki ye mmyufu ere kumbali eriyo akadhuuka akatundha ebintu eby'endhaghulo, ghaligho nh'akati akaligho. Empale gyayambaile ya kisiitaka, ali kuvuga pikipiki ye.

Ekifanhanhi kiri kulaga amaato gali kulubalama olwenhandha bagapakinze agho gonagona gakala yabbulu mumaiso wano ghaligho akabwa akalitambula, eriyo abantu abali kulyato lire erisembayo ere n'abandhi abalitambula okuva ere ghangulu nga amato gapakinze bali kulubalama lwenhandha ndhowooza bali galongosamu balindhe ogaizayo mumaadhi.

Obumuli bwa kala ya paapo nh'endhuki eli kugya kugwa ku bumuli obwo, mulimu nhi kilagala, obukoola bwa kilagala, endhuki dhilimu ibili, eyindhi already eli ku kimuli, eyindhi egya kutuuka butuuke kugwa ku kimuli.

Akaana akaghala kali ku mulyango ogw'ennhumba yaibwe, ey'ebibaawo. Kambaile sikaati ey'obu sikweyasikweya. Kambaile nhi ka bulawuzi akeeru. Kalingiliile kuliya ndowooza ghaligho gwe kali kulinda agho.

Lubalama lwa nhandha oluteese obulungi enho gye rusokera enho ghansi ghaligho amayumba agaligho aye nga tigabonhaike bulungi aye nga nho mukyanga gulighale mulangi inho, obuyengo butono inho inho obuli ku maadhi kuzila lyato lili kubonheka.

Ekibira kye miti, emiti egikuze obulungi milungi inho, gya kilagala aye nga mulimu nh'obuyumba bubiri obwa mabati ameeru obulimu...emiti milungi inho gyonhagyonha gya kilagala gibonheka gya kalitunsi.

Ekiloole kyetwise ogummotoka, ogutulakita ogunhiga engila aye enho mu maiso gayo eliyo ogha bboda alikubita gho abeese omukazi atyaime ekikazi. Ogummotoka ogwetwise ekitulakita gwa kala ya kilagala, ekitulakita kya kala ya kipapaali kuliku nh'omusaadha aliku nga ayambaile empale ya bbulu nhe tishaati endheru. Ghaligho ghanho fowa maani eyegemye mu nkende ayambaile empale ya kisiitaka nh'esaati endheru ey'emikono emighanvu .

Kino ekifanhanhi kili kulaga awantu nga ghaligho obusozisozi obungi n'omwiga omunhenhe aye nga eno waigulu eliyo amaka abantu gyebaba, amayumba galigho nga bagaselesa amabaati amammyufu n'ameeru aye nga ku lusozi balimiraku balaga nti balimiraku kubanga kuliku ennhimiro entegeke obulungi.

Abasubuzi baliku kimotoka kyaizuzu balikugya mukatale ekimotoka kiziraku namba pulereti bepanze ghaigulu eyo balighagulu kuliku ayambeire akakofira akammyufu ekimotoka kirikuga mugira eyaitaka.

Ekifananhi kili kulaga elyato elya kisitaka nhi kala endheru lili ku maadhi, amaadhi gateese bulungi eliyo nenho akati ka kilagala lili ku lubalama balisibye nhaku lituse ku lubalama balisibeku tilili ku tambula, kilimu nha kakala ka bulu kuliku nho lwigo oluleeyi olwa kilagala nho obughaya obwa kilagala. Amaadhi ere emiyandhu ga bulu gonna gonna gateese bulungi.

Omusaadha omutunzi atyeime kukyalanhi kye nga abonheka amaliliza okutunga ghansi ghale ghaligho bbafu emmyufu nhi kilagala enho seidhi eliyo ensagho gyatamu ebintu bye ndhi kubonha gho nho lugoye olwa kilagala ere nga ayambeile enigeeto byanhiginha ebya kisitaka aye nga atyeime ku kyalanhi kye ndhoghoza alikulindha abamuletela ekilimu abalete.

Ekifanhanhi kili kulaga emmotoka eyetiise amanda, ekwamiile mu ngila embi, nga aye ekitwe kyayo kuliku langi ya kyenvu nh'emmyufu. Saidi ele eliyo ki lukululana kyona kikwamye tikili kusobola kubitagho. Engila mbi inho elimu ebiinha, ate amaadhi gabonheka ga ga gatoonhye. Ekimmotoka nga bikwamye, ebimmotoka bibili nga bikwamiile mu ngila.

Abakazi abanheka nhekainhe mu abyambalo ebyo bughangwa basibyeku ku mitwe gyaibwe ebinhere, oghundhi abese omwana babonhe ka bali mukusanhuka. Ebinhere bya langi edhendhaghulo mulimu emyufu, mulimu eya kipapali ,mulimu nhe endhirugavu ku mitwe bonabona bali mwisanhu inho bali kusanhuka.

Ghano bali kulaga ng'omkyala ali kuta ewuzi mu kinho ekyalani ekitunga esweta, ekikozesa agawuzi agabbedhe. Ali kukitaamu ewuzi ndowoza ali kumpi kutandika kutunga bintu bye, ali kukisetinga bulungi, amale atandiike okutunga.

Omuvubuka ayambaile engaito endhirugavu empale mmyufu nh'ekikooti ekya kilagala atyaime wansi ku kiseminti amagulu agataire ku gabaale, agabaale gaboneka gali ku lubalama lwa nnhandha. Nh'emiyandhu yona eliyo amaadhi gayo. Atyaime agho ali kuwuliriza, mu matu atailemu obumaikulofoni ali kuwuliriza... agabaale ga kisitaka.

Enhumba eyaitaka dhino enkola enkaire eyaira bagiseresa abaati gona gatalaize galikuku nherangi endheru nholwigi lwakibagho aye nga lwiigwiirwa ku katono kuliku namadhisa gona gambagho eno kumbali eriyo olwigi lwebata kuliya agho, kumbali ghayo ghaligho emiti egyemwani, ghaligho n'ebigogo kumbali, n'emiyandhu eriyo omuti ogw'omuyembe.

Omusaadha agemye emwani edhengeire obulungi mungalo dhe edhisinga obungi mmyufu mulimu n'edha kisitaka n'edha kiragala dhirimuku entontono aye nga edhisinga obungi dhengeire bulungi emmyufu adhigemeire mukibatu kye ekyo mukono omugoodha.

Entongoli bagitaire kumeeza aye nga bagikoze mulangi yakisitaka n'edhirugavu bagitaire agho kumeeza n'ere kukimante kuliku ebabaadhe byebataireku nga biri kudhisipule ghaligho nakapapula akaligho okwegesa ndhowoza entongoli eno bwoba ogikuba, ghaligho akapapula akaliku ebigambo kumbali ere aye nga entongoli eri kumeeza bagitaire ku.

Ekifanhanhi kili kulaga display y'ebintu byebakola mu bintu bya ghano. Ndhi kubonagho ghale omugaile, nh'akateteeyi kebakoze mu mugaile, nga kali ku display bulungi nga bakataileku nhi kala edhindhi okukanhumisa. Nhi kala endheru eli ele ghaigulu.

Abaana abali kuzanhira kukisaghe ayenga kyaitaka bonha bonha bali kulumuka oluuyi lulala babonheka batebye golo bali kulumuka nga bonha bonha basanhufu, mulimu ayambere akadhozi akakipapali , mulimu ayambere akadhozi kabbulu, mulimu ayambere akadhozi akakiragala oghamaadhi ayenga ekisaghe kyaitaka muzira isubi ghaile ghaile ayenga basanhufu bonha bonha babonheka batebye egolo.

Ekinhonhi kyebeeta ennhange kiri kubuuka kiri kuja kwika ghansi , ghansi ghaliwo ebisubi kiri kulubalama olwe enhandha kyeru bulungi konakona kalaire kali kuja kali kulaga nga kaja kwika ghansi kwitaka amagulu gaako mairugavu bulungi aye nga kko konakona keeru

Omusaadha ali kuloba, agemye akalobo. Oluti luli kulaga nti akalobo yakaswiileyo ila mu maadhi. Aye nga amaadhi mateefu inho, ghaikaikainhe. Eigulu lyonalyona iteefu lya kala lya bbulu bulungi mulimu nhi ka yellow ako, ekilaga nti obwile buli kugya nga bwebuziba.

Endhuki eri mukimuli erikunhonhya mu omubisi ekimuli kyapinki endhuki yayelo eri kunhonhya omubisi mukimuli

Omukyala ali kyuma kikalimagezi ghaligho byalikukaleraku era nga ghanho ghaligho ekyuma kikalimagezi ekindhi ayenga kiziraku muntu nh'esimu eri ghanho kumeza aye nga era agemye ekikopo abonheka alikunhwa kukakyayi, kuba nhi katipota kalyere kumbali ate ghanho ghonha ghaligho kigyaaga aye nga ayambeile embere endhirugavu nhi saati eya bbululu.

Ghanho ghaligho obutebe, obutebe bunho bwe baluka mupulasitiki aye nga buligho obutebe bungi inho aye nga obwirugavu nho busingagho obungi dheni ghaligho nho bweru bwamirundi ebiri aye nga babutaire kuliya kuba er' einhuma eriyo ebisubi ebibonhekayo, aye nga ghebabutaire ghonha ghaligho... Batagho amabaale, oluya lwamabaale balutamu amabaale balutamu amabaale lulungi lusenhikerevu bulungi aye muzira muntu atyaime ku muka.....

Bavubuka babiri bali mulyato bali kuvuba ebyennhandha bali kusula obutimba bwaibwe mumaadhi oghundhi ali kusula obutimba oghundhi bwavuga elyato bunho obyato bwaife obuti obwembagho bwebaliku bwebali kukozesa bali munnhandha ennhandha etese bulungi kuzira mayengo mangi bwe bali kusula obutimba okugema ebyennhandha munnhandha.